Mpaka opu na oshihako shombaanga yedhina Standard Bank. Opu na omumati nomukadhona yi ikwatelela komapepe yo otaya yolo. Opu naomatumbulo taga ti :" owa pumbwa oshimaliwa meendelelo?

Ondunda yokulala yina ombete niipundi nokataafula kena uuhalasa, mpeya opena omalapi gokusiikila pomakende.

Oshihako shombaanga yotango moshigwana hayi ithanwa First National Bank. Opu na omukadhona a kwata ongodhi moonyala nomumati a kwata okakopi. Omishangwa otadhi ti: Omukalo gumwe guni to vulu okulongitha okutala sho to longitha iimaliwa yoye?

Ope na iipundi mbyono haku tiwa omatyofa go moseti nokataafula ke li pokati. Ope na oosikopa dhokutula iikutu na kamwe taka vulu okulongithwa okutulwa oongaku. Ope na endini hali vulu okutulwa omeya.

Mpano opena oshihako shombanga yaVenduka. Po opena omishangwa tadhi ti oto sindana omwaalu guthike peyovi limwe lyokufuta osikola yokanona koye. Opena okanona ka kuntumba poshipundi. Ko oka kwatwa moonyala komukuluntu.

Oshihako shombaanga ya Venduka. Etumwalaka otaliti okumatuka okutiligane omayovi gaali nomilongombali nantano. Matuka nomutima, matuka nohole, matuka natse.

Aamati naakadhona yeli komeho gostola yedhina Zelwa Art. Ositola ndjino ohayi ningi iipundi niitafula . Iipundi mbino onzono hayi kuutumbwa mondunda yomagondjelo.

Iimaliwa yomafo nayimwe iikukutu. Piimaliwa yomafo opuna euro nethele limwe lyoondola dhaAmerica. Piimaliwa iikukutu opuna iithilinga iyali.

Ndjika ositola yoku landitha iinima yomokombitha. Otapu monika oombiga, omabaki nomakopi goku ndjenyeka omeya kolusheno

Ositola yokulanditha iinima yayooloka. Mositola omuna aalandithi naalandi mboka taya landa.

Iimaliwa yomafo yoondola dhaNamibia. Opena oondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nosho woo oondoola omathele gaali.

Ositola yokulanditha iinima ya yooloka, opena omulandithi naalandi mboka yelipo taya tala kutya oya hala okulanda shike.

Iipundi mbyono hayi ithwanwa omatyofa gomoseti nuutaafula nawo owo moseti. Iipundi mbino oyi na omalwaala ge li gatatu. Oyi na olwaala oluluudhe, oluzizi nolwaala ndono haku tiwa oshingoli.

Oshitaafula niipundi , oshitaafula niipundi mbino otayi ulike ya ningwa momiti niitenda. mpeya ekuma tali ulike lina omawukwatya ga yooloka go omawanawa lela.